Abayizi batudde mu kibiina era nga batudde ku ntebe eza desk, bayina ebisiige ebiri mu maaso gaabwe ku mpapula, abaana bano bali mu kwetegereza ebisiige bino, oluuyi luli wakati mu kiraasi mulimu omusomesa era nga mukyala ali mu kuyitamu alaga obukugu bw'alina mu kukwasaganya abayizi mu kibiina era nga abasomesa ku magezi agamu g'alina mu kusiiga ebisiige.

Abavubuka basatu batambula mu kkubo era nga buli omu asitudde akadomola k'amazzi mu ngalo, balabika bava kusena mazzi era basanyufu bajja banyumya emboozi, ku mabbali g'ekkubo kuliko emiti emiwanvu era nga gya kiragala.

Omuvubuka atudde ku ntebe yeetegereza ekyuma kikalimagezi ekya laputoopu ekiteekebbwa ku mmeeza era nga omukono gwe agutadde owali amapeesa agakyusa n'okuwandiika mu kyuma kino kikalimagezi, alaga nti ayina ky'ali mu kwetegereza era alina ky'ali mu kkolako, ku mmeeza kuliko n'essimu ekwatibwa mu ngalo eyakazibwako erinnya erya seereza.

Nnayikondo ebugiriziddwa mu kayumba akasibiddwako n'emiti okutaliza abantu obutagizannyirako oba okugyonoona. Kuno ku nnayikondo kuliko ekidomola wansi ate oluuyi luno waliwo we balinnya nga basunda amazzi. Luno oluzzi lukozesebwa mu bifo ebitalina bulungi mazzi era lusimibwa okuva ku nnyanja eya wansi era nga lubaamu amazzi nga mayonjo era nga malungi okunywa n'okufumba.

Engoye ez'ebitengi eby'ebika eby'enjawulo zitimbibbwa ku buti era nga ziraga nti zitundibwa, muno nga mwe muli n'engoye ezisiigiddwa nga bendera ya Uganda. Kuliko enkoofiira ez'enjawulo ate era n'ensawo, waliwo ebibajje nabyo ebiteereddwawo wansi wano. Ekifo kiraga nti kya katale era kitunda ebimu ku bintu ebyobuwangwa ebyambalwa ate era n'ebisitulwamu ebintu kw'ossa n'ebibajje ebikozesebwa ewaka.

Ezzike liri wakati w'obutittiriri era ng'obuti buno buliko amakoola amagazigazi ga kiragala, ezzike lino liraga nti liri mu kutunuulira obukoola obuliriri mu maaso gaalyo.

Ebintu ebyobuwangwa okuli ebibumbe, okuli engoye ate era n'ebibajje bitekateekeddwa bulungi era nga biteereddwa awo abaguzi okubirabirako ate era ne weeronderako ky'oyagala. Kuno kuliko engoye, kuliko mmaapu, kuliko ensaasi kuliko eŋŋoma embajje ate era n'ebisiige eby'enjawulo. Ekifo kino kirabika nga dduuka eritunda eby'obuwangwa bya Uganda.

Enkoko sseggwanga esibiddwa mu lulagala era nga baleseeyo amagulu gokka n'omutwe gwayo, eraga nti nkoko nnene era enyirira. Kino kikolwa kikolebwanga singa enkoko eno eba etwalibwa ku buko, okugeza omukyala ng'akyadde ewaka okuzza omuzigo n'addayo n'enkoko n'ettooke.

Emmotoka eyeeyambisibwa mu kulima esibibbwako ebikumbi ebigenda bitemaatema ettaka. Mu mmotoka muno mu mutwe mulimu omusajja agivuga. Emmotoka eeh zino zeeyambisibwa okulima ettaka eddene mu bbanga ettono nnyo nnyini ddala. Oluuyi luli eriyo emiti emiwanvu era nga gya kiragala.

Omusajja akutte omupiira mu ngalo era ng'aguwanise waggulu, ayambadde enkoofiira ku mutwe n'eggirikooti. Oluuyi luli eriyo ekikondo kya ggoolo mw'agenda okuteeba omupiira guno. Guno omuzannyo guyitibwa omuzannyo gw'ensero era nga gwetaaga obwegendereza obusukkulumye okusobola okuteeba omupiira guno mu ggoolo.

Omusajja ayambadde ejjirikooti era ng'eriko n'ekikoofiira ekibikka ku mutwe aweese akasawo nga kalaga nti kalimu nga bbuutusi ate nga akutte emiggo ebiri akkirira wammanga okuva ku lusozi era alaga nti w'ali waliwo obuseerevu era nga atambula n'obwegendereza obungi ekitundu kyonna kya gasozisozi era nga mulimu agayinjayinja waliwo n'emiti egy'enjawulo era nga gya kiragala emabega we waliyo omuntu omulala ajja amugoberera.

Ebibala eby'enjawulo birengebbwa mu butuumu ku bibala kuno waliwo ennyaanya kuliko obutunda, kuliko gguliinippepa, kuliko emboga, ensujju, ne kkaloti, kuliko n'ennaanansi. Ekifo kino kiraga nti kya katale era batundirawo ebibala bino eby'enkawulo.

Omusajja akutte essimu mu ngalo era ng'ayambadde essaati ya mikono miwanvu erimu obubookisibookisi. Asibye essaawa ku mukono ogumu ate omulala kuliko akakomo akakolebbwa mu mbira enzirugavu. Essimu agikutte mu mikono ebiri era nga alaga nti ayina kye yeetegereza ku ssimu n'obwegendereza obw'ekitalo.

Nnawolovu erinnye ku butabi bw'omuti obutabi buno bwa kiragala era nayo eri mu kukyusa mu langi yaayo okufuuka eya kiragala nnawolovu zeekyusa mu langi okusinziira ku kintu kye ziba zirinnyeeko okusobola okwetangira abalabe abasobola okuzitulugunya. Zibeera n'eriiso nga jjogi era zitambula zisoonooka kw'oteeka n'okubuuka.

Envubu bbiri ziri mu mazzi era ng'emu eyisizzaayo omutwe tegulabikako. Envubu endala eyisizzaayo omutwe ko kw'ossa n'omugongo, amaaso gaazo galina ekintu kye gatunuulidde, era nga zonna zitunudde ku ekyo ekintu. Amazzi ge ge zirimu galaga nti mampimpi era nga mateefu.

Eryato galikwoleka eddene liri mu kuseeyeeyera ku mazzi ag'oguyanja ogunene galikwoleka. Wakati w'eryato lino waliwo ekikondo ekyambuka waggulu era nga kiyina emiguwa egikiyambako okukisiba okukinyweza. Ekikondo kino kitera okusibibwako olugoye oluwuubibwa embuyaga era erisi e esobola okuvuga eryato lino. Ku mabbali waliwo ogwazi n'oguyinja ogunene. Amazzi galaga nti mateefu era nga waliwo n'emiti emitonotono.

Ennimiro y'omuceere, omuceere guno gwesemberedde kumpi era nga gwa kiragala. Omuceere gubaze era nga gu... mukulu, gulaga nti empeke gutuusizza okukungula.

Ebimuli ebirabika obulungi bisatu era nga biri mu kkala ya kakobe, kuliko n'obumuli obulala obutono obweru. Ku kimu... ku kimuli ekimu kuliko enjuki, enjuki erya okuva mu kimuli, ebimuli bisikiriza nnyo enjuki. Enjuki zeetaaga ebimuli n'ebimuli byetaaga enjuki. Ku luuyi luli waliwo ebimuli ebirala naye tebirabika bulungi, biri mu kizikiza.